Mɔŋutsidɔwɔla aɖewo nɔ mɔ ŋutsidɔ wɔm eye wo ɔ wo wotɔ ɖe e afi yi wonɔ dɔa wɔm le. Wodo woƒe dɔwɔwuwo eye woda kuku aŋtsiɖiɖitɔ ɖe woƒe tawo di eye wo dome aɖewo da kuku ʋi ɖe ta eye wodo dzimewu yibɔ kple ʋi le ŋutsuwo sɔ wo nye.

Dekɔnuwɔvi aɖewo le woƒe dekɔnugbawo ɖe eta hetsɔ enu vovovowo ɖe wo me kɔ yi na eye ye wota avɔ ɖewo ɖe dzime wo dome ame aɖewo ƒe avɔ nye gbemu eɖewo nye atsiɖiɖi tɔ le ƒotow me eye wo katã wotsɔ woƒe nuwo ɖe ta heyina.

Ɖevi geɖewo bɔbɔnɔ nusrɔ̃kplɔ nu nɔ nusrɔ̃xɔme eye wo dome eɖewo kpla woƒe bagiwo ɖe dzime eye yevu aɖe hã bɔbɔnɔ wo tsitsina. Wo katã wo bɔbɔnɔ nusrɔ̃kplɔ la ŋu eye agbalewo le wo kɔme. amea ɖe ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe mɔnu lɔƒo henɔ kpɔm.

ŋudzrala aɖewo alo asimetɔ aɖewo nɔ wóƒe enuwo dzram le asime eye nugeɖewo nɔ agbadzi nawo wo dome enye atɔtɔ atɔtɔ e e e akutu e e yevu ɖiba nɔ agbadzi nawo eye nyɔnu eve tɔɖe wóƒe titina

ʋu aɖe le gbemumu aɖe dzi zɔm. gbɔna eye amegeɖewo hã nɔ eme eye ʋua ƒe ŋgɔ ʋua ɖeko ɛtsi vo eye atiglinyi eve ɖeka nɔ ŋgɔgbe dome nɛ eye ɖeka nɔ mɛgbɛ domɛ nɛ teƒa dze abe gbɛme ene